Hwana hweshe hudodori husati hwanase kuziye chiro hunokurudzirwawo kuende kuchikora chepashi-pashi hofunda hwechitamba, hwerumbirirana, hweitemahumbwe, hweitechihwandehwande zveshe izvi kutofunda hurikutohamba peya.

Fundo yepashi, inofanira kukudzwa, nokuti vana kana vari pashi vanofanira kupuwa mabhuku avo vachierenga, achifara, achipuwa mabhuku akawanda, ndokuti kufundisa vana, kuti pavanokura njirayo iyoyo yekuerenga avazoyisiyi.

Fundo yepashi -pashi vana vadodori vanofundiswa zvibaro ,kukumanidza, kubvisa, nekundodaro darowo ,vachitamba, vachitamba nehumapuwe dzimweni nguwa nehutsangu hwemagwere vachindodaro.

Fundo yepashi pashi ana edu eshe anosisire kufundira mwakanaka mwakachena aine zvikwanisiro zvavo veikwanise kunyora, veikwanisa kutamba veikwanisa kuita mijakija yavo kusvikira zvakwana zvezuvaro.

Ana anofunde fundo yepashi, anokonavo kushanda eirima matapura eingengera zvichienda zvakadaro.

Ana adoodori eshe anofanire kufundiswa, eifarire fundo yawo nekuti chikora ndiyo mviro-mviro yekuti vazive kwavanenge vakananga uye ramangwana rawo ringe rakajeka.

Mwana weshe vadodori vanofanira kuende kuchikora nekuti chikora ndicho chinomubatsira kuti rake remangwana ringe rakanaka pasina chikora unoneseka neupenyu.

Fundo yepashi ndiyo mbambo ndiyo hoko inogadzira mangwana emwana weshe zvake mudodori. Vabereki vanokurudzirwa kuti vaendese vana kuzvikora vafunde nekuti ramangwana ravo rijeke.

Fundo yekupuraimari sukuru inodakadza yaamho, nekuti ana anosisirwe kutamba havo. Dzimweni nguva otenderwe kuvata, dzimweni nguva otenderwe kurumba aitenderera eirare mumavhu, einyore pashi zveshe izvi kufunda.

Ana adodori eshe, anokurudzirwa kuti ayende kuchikora, nokuti chikora ndiyo fawundesheni. Ndiyo waro inoyite kuti ramangwana rewana, rendumuro dzeshe, ringe rakanaka.

Zvikorazvo zvakatotinakira, tinoti pamberi nezvikorazvo. Munhu weshe unosisira kuti aende kuchikora, akuru neadoko afunde. Zvinoita kuti ntaraunda dzedu makanyi nemabandanda mwatinogara mubudirire. Muiswe nemagetsi-nemagetsi nekuti ana, muntu weshe wakafunda.

Kufunda kwepashi-pashi kwakanaka yaamboo ngekuti ndihwo hwaro. Hwaro hwunoita kuti vana akasike kusimuka eikwire eiende mberi dzamara asvika dera-dera. Kwefundo.

Kufunda nekugundise ana achiri adoko dzidzo dzepashi ndiyo hwaro ndiyo mbambo hoko inokomeye kuti anhu afunde asvike derayo.

Ana eshe adori dori ngaafunde eyifara. Ngaafunde eyiata, ngaafunde eyinyore pashi, ngaafunde eyifarire mufundisi-mudzidzisi wawo nekuti ndiyo hoko, ndidzo mbambo dzeupenyu hwawo hwemangwana.

Fundo yepashi imbambo yehupenyu hwemangwana inobetsere kuti ndumure dzedu kana dzakura adzizopedzi mukuwo dzakagare mupato dzeirekete zvenhando .

Vana vese vari kuchikora chingaa chepadera , chingaa chepashi, vane inozwi taimu tebhuru pachirungu iyo inova yavanoteedzera pane ekitivhitizi ese avanenge vachiita. Izvi zvinobatsira kuti pange paine odha pachikora.

Vana vachikura, tikakorere kuvayendese kuchikora, tatovayendese kuchikora chimweni, chekuti vachazonetsa sosayethi. Vachazohlupha, vachaba, vacharowe vanhu. Saka, fundo yakanaka kupemwana, kundokura azive kuti fundo ndopanehupenyu.

Ana edu achiri adoko anofane kufundiswa ari kumapuraimari kwawoyo achipuwe fundo Yakanaka kuitire kuti remangwana rawo ringe rii rakajeka.

Puraimari ejukesheni kana kuti fundo yekutanga tanga inopuwe kuana inokurudzirwa ngokuti chiro chakanaka ichocho chinoita kuti ndaramo yevantu ivavo inge ichishanduka nekufamba kwenguva.

Fundo yepashi pashi ifundo yakanakira ana edu eshe, ikurudziro inouya kuabereki asharuka eshe Kuti vana ngavaende kuzvikora vagadzirire fundo neupenyu hwavo hwamangwana.

Chiro chakanaka maningi kuti kuchikorayo kunge kune ndau dzakanaka dzine zvikhabati zveku chengetera zvikafu zvevana, zveku chengetera mabhuku evana, zvekuc hengetere mafoni kuti zviro zvigare zvakachena zvaka chengetedzwa.

Ndumuro vevana veshe vadoko vanofarire kufunda veione zviro veibata veihambise nyara dzawo vechiti ichi chiinyi ichi ichi chiinyi ichi vanoda kubate zviro potse potsepo vakabata vanode kutoise mukanwa izvi zvinofane kundozikanwa kuti kufunda ndokufunda kwevanhu zvepashi pashi.

Kufunda handi kunyore pamadziro kufunda kudetsere mwana kuti akone kufunga zviro zvinomubatsira kuti abude murombo achipinda muhutano nehupenyu hwakanaka.

Antu akafundiswe zvakanaka zvekumativheti nekumachiinyi masikuruzi anoite purakitikali, munhu unokone kusete bhizinesi rake. Akatange kugera anhu, akatange kugadzire motikari, akatange kugadzire zvidhina , zveshe zviro izvi zvinodiwa.

Aya ndiwo mabasa efundo yepaderapo yekuti anhu anogadzire movha yeihamba, anhu anokwidze movha mudenga ivo veiende pashi, veibate mabhaudhi veidai, ochizobvapo atitsvaa kusvipa ngeoyiri, izvi ndizvo zvinodiwa kuti muntu ashande nekuti Mwari wakati muntu unofane kushanda eirye cheziya.

Ndombi dzedu dzikafunda dzikakone kushandise zvivhitivhiti nezvimweni zveshe zvakadaro, wafundise ndombi wafundise nyika yeshe nekuti ndombi ndiyo inobara yeidzadze nyika kubve Chipinge kudzake Bhechinafu, zveikwire kuende Ngaoni nekwakadaro.

Iyi ndiyo fundo chaiyo inotodiwa mazuwa ano ,munhu unokone kutsetsa otsetse zviro zvake otengesa oise pamusika ,munhu unokone kuaka ,oaka mhatso yake opedze kuaka unobhadharwa ,munhu unoweredha, apedza kuweredhe simbi dzake unodini unoone ndaramo kubve pazviro zvaanoita eishandise nyara dzakwe.

Fundo yepaderadera, inosisire kuti ishandure muntu, achiche, azvidetsere iyena pachake nekudetsera anani, nekudetsere nyika yeshe.

Akuru-akuru ehurumende anosisirawo kuuya achiuye kuzvikora achifundise ndombi namajaha edu kuti vaone kuti mberi kweupenyu hwavo kwakamira sei.

Kufunda kwakanaka maningi vantu vese vanokurudzirwa kuti vaende kuchikora nekuti vana vese vanofanira kuti vabate kufunda, kufunda kunyanya kwemaoko vachishandise maoko kuitire kuti nekuti mabasa anonesa saka zvinode kuti ukwanise kuzviriritira nokukiriyeta mushando wako wega wemene.

Ndombi dzedu dze dzakanaka ne nemajaha anofanirwe kukurudzirwe kuti arambe achiite zvemabhuku asakasire kuite zvebonde kana kuroorwa nekuti zvinounze zvirwere zvinounze urombo zvinounze kuchema kune anhu akawanda.

Fundo yepaderapo, yakanaka yaemho, kana ana echishandise makombiyuta, nezvimweni zvekunyorera kumadziro. Tinoona kuti choko yainge yekaretu asi mazuwa anaya ana aakushandisa makombiyuta nema nedzimweni ndau dzavanonyorera zviro pasina bukuta rinobudapo.

Fundo yakadai yakanaka maningi inoite kuti vakomana vadoko ava vaite fundo dzesayenzi vachisanganisasanganisa icho neicho ,icho neicho izvi zvinobatsira zvinodetsera nyika yedu kuti inge inemasayendisti avo varivanhu vanokwanise kugadzire zveikonomi kugadzire nyika yavo.

Fundo yepadera dera yakanaka yaamho. Inoite kuti majaha edu akone kuweridha. Majaha edu agadzirewo poto. Eigadzire zveshe zvingadiwa kushande pamuzi.

Kufunda kugadzira zvituru nezvimweni zviro zvinoshanda pamhatso. Ifundo yemene mene mazuwa ano atinorarama.

Kufunda kwevana kwepadera kwatonyanya ngekuti veshe vana vanosisire kuziye kushandise kombiyuta kuti aivhure kuti aivhare kuti ashandise zvibaro kuti anyore tsamba unofanira kuziya zveshe zvinoitwa ngechivhiti vhiti chakadai.

Chikora chepadera chakanaka chinodzidzise majaha edu kuhamba nemovha, kutekenya movha, kuichovha movha ichidetsera ntaraunda kukwira nekudzaka zveidakadza antu zveishandura madimba,, zvishandure muganga nehupenyu huri mumaganga edu.

Fundo yepamusoro yakanaka inotibatsira kufundisa vana kuti vaite mabasa enyara dzawo veibuda chifundi nekuti chifundi ndicho chinopangudza kuti vantu vakushanda ende vanofanira kurya.

Kufunda kwepamusoro kwakandonaka, kunobatsire kuti nhamo ipere, kunodetsera kuti anhu abve pandau yaange ari, eyienda paneimweni iri nane, zvinodetsera yaambo.

Fundo yepamusoro yesecondari inosisire kuti hai ipe anhu kana kuti majaha apuwe ruzivo rwekuzvirirtira.

Pafundo yepadera-dera, majaha eshe anosisire kuti akone mishando yemaoko yekutsetsa yavanodaidza pachiyungu kuti wudhu weki nemetawo weki, izvi zvinodetsera mundaramo yavo yemazuwa ese.

Chikora chakanaka yaampho anthu ngaafunde. Asi munthu aafundi nekundoenda mukirasi nokunyora. Unofunda nokushandise nyara, nokushandise ndxondo nokushandisa zviro zvinoititika zvinodiwa musosayiti zvinobatika. Zviro zvinoite kuti ndaramo inge ichidakadza.

Kuerenga mabhuku zuwa ngezuwa kunokone kuondese muntu. Kuerenga mabhuku pasina chinobuda kunoshaishira munhu utano hwake asi kuerenga mabhuku anobudise mishando yenyara nemishando inobatika zvaa zviro zvinodiwa mazuwa ano kuti upenyu hufambe zvakanaka.

Ana azhinji arikufunde fundo yepadera anokurudzirwe kuti atore fundo yawo sechiro chakakosha nekuti mangwani chinoabatsira kuti vaziye kwekuenda chinoabatsira kuti vatsvake mishando chinoabatsira kuti vabude kana munyika vachienda kune dzimwe nyika .

Fundo dzepadera dzesekendari ifundo dzakanaka yaamho. Dzinoite kuti ana edu akwanise kuite mabasa emaoko, mabasa ekushandisa nyara dzawo kuzviriritira.

Chiro chakanama yampho kuti ana edu esekendari ange eyifunda ari pamwepo eyifara aka pararira pachikora eidakara eibvunzana zvichienda zvakadaro ngekuti apa ndopane upenyu hwawo hwemangwana .

Chinhu chakakosha kuti munhu afunde. Achitofundawo nezvaMwari kuti aziye kuti Mwari ndiye Musikavantu. Haikona kundofunda basi usikazii kuti kuna Mwari kudenga. Chiro chakakosha kuti munhu aziye kuti kuna Mwari.

Ndombi dzedu nemajaha edu anosisa kufunde fundo yepadera dera kuitira kuti ahambire mishando kune dzimweni nyika dziri mbiri kwemakumgwa.

Kufunda kwepamusoro kana kuti kwepadera kwakanaka yaambo ngokuti kunoita kuti vana varambe vaine shungu yekuramba aienda mberi ngekuti mberiyo ndiko kwaanokwanisa nezviro zvaanokwanisa kuzoita muhupenyu hwake zvechimufadza.

Fundo yepadera yepasekondari ndombi dzedu vanopuritwana zvinoreketwa nezvironzo zvo kuitira kuti ramangwana rawo rijeke.

Eya, ana anofanira kufunda kusekondari. Achikwira nemabhuku achiverenga, asi zvakude kuti tiziwe kuti wana wanode kufundiswahe kushandise nyara dzawo, kushandise makumbo awo, kushandise pfungwa kuti vaone kuti zviinyi zvingawabetsera nekuti mabasa anga ariyo karetu hakuchina.

Kufunda kwepadera chiro chakanaka yaamho, kunoita kuti anhu asaba, kunoita kiti anhu asabatwa nezvirwere zvakawanda wanda, kunoita kuti anhu ange ane utano huri mberi.

Kufundisa chiro chinodakadza yambo kuti mudzidzisi unokwanisa kureketa nevana achitaura achitsanangura achixasa kuti ichi chinodai ichi chizodai izvi zviro zvinofadza nekuunza fundo kune vana vedu

Kana vana veifunda zviya nechepadera fundo yepadera vanoite zvakawanda vanofara vanoridze mabhosvo vanopemberera kana iri timu yawo iri kuwine bhora zveshe izvi zvinoitwe kuti vakawanise kuyanana nekushandisane zvakanaka pa chiyungu yavanoti afekitivi domaini zvinodetsere kuti vakure nevamweni mune zvakanaka.

Vana varikufunda zvinokurudzirwa pamusoro pezvi varikubva vapuwa chikafu zvakanaka zvinobatsire ndxondo muntu akafunda akaguta kazhinji unonasa kunge ane konifidhenzi, kazhinji unonga akagwinya kazhinji unofunga zvirinani.

Kufunda kwepadera kwakanaka yamho kunodetsere ndombi nemajaha kuti vakwanise kufunga ,kufunga zvepamusoro zvepaderadera vachikwanise kubatsire hama dzawo ,vachikwanise kubatsire kwavakabva nekuti fundo ifundo inope ndaramo.

Sekondari ejukesheni kana kuti fundo yepamusoro, inobatsira endi inotendwa kana vana vachikwanise kuti vari kuchikora vanogadzire mabhenji akanake kudai. Mabhenji aya zvinoreve kuti iye kana azobve kuchikora kana apedza unokone kugadzirawo mabhenji eyitengesa, unogono kugadzire zvituru ayitengesa.

Fundo yemusoro soro yedera dera derayo inofanire kupe vana simba rekugadzire mishando, simba rekuwane mishando, simba rekubatsire kwaakabva, simba rekubatsire nyika yeshe.

Fundo yepamusoro inodetsere soro kuti rifunge zviro zvakanaka. Inodetsere nyara kuti dzibate mabasa emaoko, inodetsere hana kufunge zviro zvinokudza Mwari nekudetsere mirenje kuti ihambe mupato dzinope upenyu.

Fundo yepadera dera hanti kuata nevasikana kana kuata nendombi .Fundo yepadera dera hanti kubhema forya fundo yepadera dera hanti kushamisira kune anhu.

Dzidzo yepadera dera inofanira kuti ndombi nemajaha edu ashanduke mupfungwa nemukuita . Inofanirwa kudetsere wantu vasara mumantaraunda, izvi ndizvo zvimisiro zvayo

Fundo yepadera-dera yakanaka yamho. Inofanira kuti muntu akafunda unopetuke mune antu ake eishanda, eibatsira uye eisimudzira zveshe zvakarashika kana kuti zveshe zviripashi.

Ndombi dzedu nemajaha dzinokurudzurwe kuti dzibate fundo yepadera-dera kuitire kuti upenyu hwadzo hunge hwakanaka pamangwani apo.

Fundo yepamusoro soro yakanaka asi fundo chaiyo chaiyo yakude kuti inge iri fundo yekushandise maoko, fundo yekushanise nxondo, fundo yekute zviro zviro purakitikali, zviro zvinobatsire vanhu, zviro zvinobatsire iwewe semunumuzana wepamhatso.

Fundo yepamusoro soro izvozvi yakudiwa kuti vana vese vanofunda pafundo iyoyi vakwanise kunge vari vanthu vanokwanise kuzviriritira, kushandise maoko avo kushandise ndxondo dzavo kuti vangadini muntharaunda dzavo kuti ndaramo yavo ifambe zvakanaka.

Fundo dzepadera-dera dzakanakire vana vedu kuti vanofunda zviro zvakawanda ,dzimwe nguwa vanofunda makodo, dzimwe nguwa vanofunda zvemuchadenga, dzimwe nguwa vanofunda zvemumavhu zveshe izvi zvinooneke pafundo yepadera-dera.

Kufunda kwepadera dera kwakanaka kunode kukasike kuti ndombi dzedu ngemajaha atore mukana iwona ukasire kubatei zviro vachishanda nesimba kuitire ramangwana rake kuti ringe rakamire zvakanaka.

Ichi ndicho chiyungu chaayo mazuwa ano chinoti chivhitivhiti chinemadziso chinoningira pabanzi pemhatso, kana pemidhuri cheiona anhu arikuhamba chinoningire mukati cheione anhu arikuhamba choningira kweshe kweshe cheione mbavha cheidini cheinyore pashi , kuitire kuti kukaitwe mhosva icho chinobuse tsamba yekuti muntu unowu wakauye apa akadai akadai ngezuwa rakati, nguwa dzakati...

Fundo yepadera-dera yakanaka yaambho. Inoita kuti ana afunde achikura achiziye zvekuita muupenyu hwavo huchauya mangwana.

Ntombi nemajaha achifunda fundo dzepamusoro zviro zvinokudzwa yampho ngokuti antuwo ndiwo anababa nanamai edu amangwana.

Chiro chakanaka maningi kuti mayunivhediti, dzidzo yepamusoro-soro isvikirewo kwese kumandau. Zvichiitire kuti anhu afunde ari padhuze achionawo dzidzo yepamusoro. Chiro chakanaka kuti chinounze dhivhelopumendi.

Fundo yepamusoro soro ingadai pachirungu (university) yakanaka, yakanaka yakanakire nyika , yakanakire munhu weshe ngekuti paanofunda zvirozvo unokwanise kuzonge achipetuka kune vanhu achishanda zvese zvaakafunda zviya achibatsira vanhu kuti nyika iyenderere mberi.

Fundo yepamsoro soro, kunyangwe kuri kutsetsa, kunyangwe kurikushanda nemitombo, kunyangwe chiri chinyi, zvinoyite kuti ugadzire zvirozvo, uye zviripamsoro soro, zvichizoshande munewanhu kwawunobve.

Fundo yepadera-dera inofanire kuchinje muntu mafungire ake. Inofanire kupe muntu simba rekuti akapetuka kanyi kwake unodetsera antani.

Zvinodakadza yamho kuone munhu eifunde fundo yepadera-dera achizotore dhigirii rake achizoshanda kwaanoshanda mushando wake zviro zvinodakadza yamho kune abereki emuntuwo.

Fundo yepamusoro soro inokurudzirwa kuti vana veshe vakwire derayo vachienda vechifunda asi nekuhamba kuri kuite nguwa dzedu kufunda izvezvi kwakude kuti ushandise maoko kwakude kuti uziye zviro zviri purakitikawu. Kwakude kuti ushandise pfungwa kujenarete imupuloyimendi kana kugadzira mushando wako.

Kufunda kwakanaka eya atirambi asi muntu unofana kufunda achienda padera nepadera achizoziye kwaakabva , zvinodakadza yamho kuti muntu apetuke mumabuya mwedu umwo, mumabandanda mwedu umwo achizobatsirawo ruzhinji.

Fundo yepadera -dera yagara yakanaka asi chayaakuda kuone kuti vanhu veshe vanofunda fundo yepadera vakwanise kuti vapetuke kwaanobva vachikwanise kuzoshanda kana kudzishandira ngemutoo wepamusoro.

Kufunda kwepamusoro soro kwemajaha edu nendombi zvinounze rudadiso kunyika yedu nekuti tinonga tatoziye kuti tane madhokoteya edu nana chiremba edu anotoshande mumakanyi umu takadekara.

Fundo yepadera-dera yekare yatisiyanei nanyamashi yekuti unoone ndombi dzeigara dzega, dzimweni nguva tinoone majaha eisvikemo, unobva watama kuti chinyi chinoitika mukati mefundo yemberi-mberi.

Majaha eshe ne ndombi aka sisire kuti arambe eyi funda eyi kwire derayo eyizo tsvakawo mishando kune nyika dzimweni ne nyika dzedu kuti vaone mushando ino wandudza.

Ikodzero yevana veshe ntombi nemajaha kuti varambe veikwira dera veifunda veierenga ngekuti izvi ndizvo zvinoite kuti nyika ibudirire.

Ruoko rakabate chipanera rinomirire mishando yedu yetinoshanda ngenyara dzedu. Rinomirira mishando yatinozvitsvakira, kudai ngekufunda kwedu kwetinenge takaita, kuti ndaramo dzedu dzienderere mberi.